Ten rek pour simin fog olaa mi' maaga fop fog ola suƴaann dimle simna tokoores Malick iin deno fop maxey simna den a paax layaa Adrés yee i ngoɗiran On eet a Fimela carrement donc a waaga déplacer oox ino i njeganga numero um aussi on va le contacter pour ta waag o jeg no plan ke insala.
D' accord xayna peut etre Baba o dimle'in o ndiik o ndutuuñ nuun we andoona yee nu mera pépiniere ke nanaam ta lay ee peut etre kaa njega problème no affaire a landumaar ake yiin keene yiin . Ñakkee aussi ka andoona yee xayna ɓaatan o ten, ten a soxla'a ndaxar ne nam refu ne andoona yee naaga no ngenooritka surtout wee andoona yee a soxla'aanooyo ?

D' accord bo i muuka ñakee i ngarooyo no coordonner ke andoona yee ten nu mbaru mbaag o cooxit pour oxu soxlana madame Diouf i numtuwiid kaa na wo no xayna peut etre nuun waay Fimela mais ñakee wa andoona yee kaa ndefan a nuun meeke peut etre no arrodissement Tataguine A yo'nuwa no ku xottoona no lasta ala andoona yee ten nu mbaru lasit we andoona yee den na commander kaa keene yiin pour wiin we mbaag o ndaaw no taxar ke .
Ino o foo, i njegee meeke genre point focale fa andoona yee a refa meen mais nous travaillons avec les association Niawoul 1 Niawoul 2 wee ndefna meen fop.
Mais nuun wey cungan lay peut etre nu njeganga oxaa andoona yee elle est volontaire "ou bien il est volontaire pour a refana a nuun meen.
II kaaga aussi c' est pas une possiblité c' est une possiblité fa andoona yee a waaga ref mais dire que s' est accessible puis qu' on :fdra travaille avec l' intermédiare de Mathiase to ten meeke genu fréquement kep oxa andoona yee soxla'a ndaxar. Pour layoonge rek accessiblité :gfra fo neede mbi'kaa pour de ndaaw taxar ke refkee ka andoona yee xan a jafeñ too nuute saxitkaa inaa ɓisiidkan o ten boo saate um. Donc refkee kaa andoona yee a jafeña i njegangee volantaire faaga aussi on peut l' acceuillir a bras ouvert.
D' accord xatoor duqa o point jegu njeriñ ta ref manaam association ke surtout groupement de femme ke yiin nam refu nee andoona yee naaga nu njaltaa fo groupement de ke pour ndaxar neene?
En faite groupement de femme ke i ndaawna mbi' fop repertorier fop kaa i ngaraa moof fa nuun comme xaye par exemple on était a Bicol moof fo association kaaga ta ref groupement de femme. Keene ta ref yaal périmetre maraicher ke de ndef we njegna jardin qoox den moof laamta den xar a ngalatu da poser a in question i répondre a den par rapport espece ne boo ke da mbarna and teen fop de mbaagin o and en plus. Du renforcement du capacité en meme temps i laamta den podnum taxar a soxla'u commencer déjas repertaurier le nombre fe andoona yee i ɓisiid kaa meen avac femme ke aussi in way a bras ouvert i njega perimetre maraicher ka i commencer tina njaltaa. Bo semaine prochaine andaam me xana njeg waa commencer na reboiser mais aussi kaa i cooɗitkaa contact in aprés rek pour oxuu soxla'na me ke fo au plus tard lundi. O waag o manifester ox comme ca i mbaangang o mbokat no waa zone fe mbaag o ɓislooxaniidong o waag o teel o reboiser waag o teel o jiriñoor teen.
D' accord a refanga groupement de femme ke manaam nombre ole nu mbarna mbi' pour mbaago njeg no taxar keene kaa limiter el wala boogen nu groupe le fodna fod rek ca dépends no nombre fe nu soxla'na .
Non non o refanga individuel sax kaa o cooxel layatirong koy nu ndefat groupement danc kuunu soxlana no nombre ino de préférence i laya yee cinquante parce que pour transport fee moƴo yooɓ mais quand meme o refanga groupement de femme wala o ref keeke soxla dix sax . Nous verrons la possiblité na waaganoona daawit donc priorité ref parce que autonomisation des femme a refa aspect fa andoona yee ino ka i ngeenwa teen.
Ñakkee aussi ASC ke aussi a njega teen wal des :fois kaa in nga a daal mbi'aa reboisement layaam a den'e des fois kam taquiner a den nu ngaranga nu ɓisin kee taxar kaa andoona yee kaa ndimaa yiin pour i mbaag o mais taxar yook rek nu ɓisiidkaa in peut etre xayna ASC ke aussi nuun way cunga yo den no coté laaga.
In way cungaa den sauf que ke i layaa den rek ten ref priorité fe refe reboiser ma andoona yee comme ne Mathiass a laytuuna ɓaɓan ke kaa yooɓin o o ndik to ASC ke peut etre me o reboiser a kaa refa maa andoona yee. Dés fois c' est pas cloture ee ne i préfèré na koy kep oxa garna daal ino ndaa le jegee ASC jegee groupement de femme jegee yaal périmetre national ta ref o koor ta ref o tew .
école ke?
Fop école ke sax école ke sax oxu garna lay ee bugaa reboiser xan i reboiser a nong .
Jardin scolaire ke ?
Jardin scolaire ke surtout parce que pour kantine scolaire fe c' est bon pour parce ce ngoor ke ke refatna problème den fop c' est la nutrition. A jeganga kaaga donc c' est une utilité capitale kaa andoona yee a mbaagaan o utiliser a mbaagaan o njaw a mbaagaan o ñaam to waaga ɓisiid been capacité nutritionnel no ndeɓandoong.
D' accord i nqot oxene alo Diarere FM . Alo nu yonga jam ? In way meene rek jam soom . jam rek kay.

An o xeene. Moise a Nareem.

Emission ne nuun a felaxam lool yaam mi' daal kam ref o kiin taxar. Vraiment ne ga'ta a koƥ ale ne taxar ke commencer na maak taa neen. Ta ref kaa felaxama lool . Bo um ga'anga xa andoona yee sax vraiment kam content na na wo'.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 saax lu andoona ye kaa jeg taxar saax laaga kaa naata. Jega teen kee i eet ina njangna teen ee saax lu jegna xa coc Maaga a teƥ ake mayaa content na a paax daal no emission ne nuun . ne waaguma fi'it bo waag o daaw no taxar keene yaaga ta faax lool. D' accord xa refu ke andoona yee ten nu cungaateenooyo comme nu soxla'aan alo aca Mathiase <hesitation> Moise no saate fee refna a Nareem. I njookan a njal a paax a paax bo ndiik i ndaka numtuwiid Mathiase fog ole fop owey a ngooyta weeke mbaangafulee ndok no ligne fe me ga'a ne saate'of andoona yee ten qicooortaa dabort pour le moment. Ndaxar ne ta ref émission na andoona yee peut etre xew ke a yaacu mbi' neene ne ñakee o ñaax o la andoona yee den o ñaaxaa andoona yee den ñaaxaa o ne da mbugtuuna bo a jaraña den de ngooyta aussi. A seytax ale aussi a war a waag o damel wargal tant que eaux et foret xayna peut etre o lay ka andoona yee a war a waag o rok no nof den en cas oxu andoona yee demande a bo pare .
II ok comme ne laytanoona ndaxar ne a jega kene la weecuma lay sax no avantage ke ndaxar ne yaam ndaxar ne ka i njikoogun nu anda kilo ne podnuma jaraa cinq mille a jaraa .
A bon.
cinq mille
O jikin .
Ke i njik i cinq mille a jaraa mi' commande a num sax kaam widin boo xij jegatee Seenegal astafirlula jagatee meete jiktoogna comme mene .
inde
Mene Gandiaye non Gandiaye i nqotitoogun ta reɗ'u kene ke ten moom kaa jeg partenaire ɓisiidoogna ten mais i laamtan ten fa xooxum ta layaam ee mi' fene sax kaam widataa to jegatiim mi' sax bugataam o duuf mais jegetiim.
Bo kilo ne cinq mille francs?
Cinq mille francs kilo ne jaraa le kilo coute cinq mille francs cinq mille francs kon kilo jara cinq mille franc ɗeeti kene na jaraa meen cinq mille francs no kene na duufel meen.
Est ce que a jega sax foogum .
A waa kon ande yee ndaxar naaga a jega importance a retaanga bo kilo jaraa cinq mille francs mais peut etre comme mayee meen koy c' est obligatoire i mbexey koy kilo naaga na jaraa cinq mille francs ta waag o fudu koy fop a mbaag o ndaaw teen a fi'aa comme kaa yooɓ tig yooɓ a fi'angaan o kiin o kiin. A waago fi'tan na xa qol axe wo' a waag o reta ndaxar ne yitam in way layan nene nu nga'a itam i inoortanga baa mene Fimela ngar boo mene itam ngariid bo radio aussi pour laya nuun ee refee pour o layin ta xen o xotin .Too ndaxar ne duufkino pour premier chose o xotin mais podnum soxla'o we soxla'aam 200 wiin we ɓisiid 200 a yagar yagariidooyo. Tiye gar boo mene a soɓidong me refoona to ande la plus part koy o séngalais ka yooɓ tig ke andoona ye fi'iro teen effort fa leŋ yooɓino o topatwaa .Kene koy nu nga'anga ta fi' nene projet ne kaa jala fo wiin we a laya dene kam bug nu ɓisan wiin we pour da ɓisin a ñotin wiin we ten taxu. Xaye oxu soxla'na mene feera kaam layonge gariidi xotiidin Fimela nam fi'kaa, um lay ee a andi yee jegiim o auto laa ɓisiduuna o gar xotiidin Fimela o garanga xotiidin maaga o jeg coono faa o garanga xan o topatu taxar kaaga. Mais ndaxar ne koy a layanga ye yaam kaam ɓisiidin bo kaam mbindes o fañ o topatukino to o ga' o njirñ onqe ta jegna meen kene kaa pis naa refka rek a jeg. O retanga jawin ta layongee ndaxar ne i njeg'ina meen i nqotiid'ina meen de ten jawum nene de o laya a ten jawo wee ii to wo o jeg'un jeg kaa xupna ke ta jeg'ina topatwino bo ta xotin o kiin oxa tegin o gar lay ee a tiye fela nangam fat i mbexey ngorgoorlu bo tiga ɓisiidange meen i essayer comme ndaxar ne layeena teen. Dèjas ndaxar refee kaa andoona yee kaa yaq kaa o qol laa wo to a jega teen o njiriñ refee kaa andoona ye taam um reɗ'anga ka andoona yee jegee o njiriñ) ndaxar ne fop o kiin o kiin waag o mba o ret me ta refna internet fee ku bugatoona and ndiiki o andin). A soɓanga ken ndaxar ne xan o ga' wo xa ɗeeta xan o ga' ndaxar ne xan o ga' vertu ke, xan o ga' ke ndaxar ne fi'aa lakas fo lakas to yit xan o trouver sax kaa andoona yee i layiran mene to ndaxar ne waadnan mbaat a fi'an to i layiran o kiin a layong o teen mbaa o ga'in no net fe mbaa o xoyel waxtaan fo kiin bo kiin oxe layonge a ndaxar ne kene fi'a kene fi'a ten taxu ndaxar ne daal kaa i mbug. O kiin o xu andoona ye o bindwa fat o fexey boo ngir roog o waag o jeg waag o bo o cooxange tig o duufin parce que in xan i numtuwiid bo i mbeerna xan i numtuwiid mbeer teen ɗeeta no taxar ke bo ga' bo ga' we i coox'eena. Ndax a mbi'aa ne da layeena ndax mbi'ee ne da leyeena a soɓangaa ye fi'a teen a faaxa a fi'angee teen kon lakas a njegnga i ɗetanga ɗeet bo nga' ee vraiment o cooɗaang 100 personnes. Mais au moins 50 60 personne soom mbi'u wee yoqna 40 ke mbiyee xan i ngaƴin maaga ndet o mbiñ o lakas parce que a jega lakas kaa soxlana kaaga da laacaayo comme o ɓiy saate fe koy ten adwu no kene kaaga a ga' ɓisiidin meen a gara ga'aam <clears throat> ta ref o ɓiy onqa andoona yee saate fe genu commune ge'nu.
Ta ref a an ?
Bugee gonum a layel koy wax deg <laughs> no commune ne refu.
Mais "a naa faaxaa oxu na jala paax aussi vraiment nan nene .
A layanga itam bugiim gon le mi' a layel teen aussi ande kaaga tam kaa ɗom buga gon le layel mais saate fe genu no commune ne genu a ɓisiid ka a fad maana a adu maaga a fog no we andoona yee den njala kaaga ta laye ndiiki toge fat um ɓisiid coté laa'in. A ɓaat o ɓisiidin maa mi' a fexey ba layaam ee a fat i mbexey bo saaxla in a ndaaw parce que ona fi'aa tig paax aussi fat i mbexey saaxla in a ndaax mi' ten ref ke layooguma fagun faak rek ande garaam maaga wiin we ɓisaa foof le ɓisiidin Fimele ɓisiidin maana i mbexeuy bo njeg taaga dix ɓisiidin Bicole. Yee wiin we nga'na fop kiin o kiin a lay ee xe tiye faaxaa fop awaye laamtatan Bicole fogee teen me Bicole fogee teen mais xelaam o kiin oxa lay ee a dimele'aam bo saax in coté laa in yaaco njeg dix sax a faaxa pour to lal wiin we. Mais ngarna maaga fop xaye bo xaye wiin we kaaga ga nqooytaxam nam i mbika bo ndaawin . Pour ɓeeraam fo ten bo o Diarekh, retaam fo tem bo o Joyin so fexey wiin we fop a mbaag o ndaaw parce fourneaux laago o daawangaan fo poids d' ang ole fe i layaa o godanga qol laa bo teg kaaga xan o jawtan bo genwal yaam o ndik soom a soxla'u na xa cuuɗ pour a waag o jaw to o jeganga poids d' angole fee bata fi'in boo . Bo a ɗegin bo pare a jang xa loq axaaga naak ke ñaam xa naf ake o tegin o jolanga jol laaga xan a waag o jawanang bo ande a xawna deux a trois mois a soɓanga jega kaa fadna deux plan mbaat trois plan parce que o fourneaux laga nangee ɓisaa mayu fo njuuɗ fo ɗik soom a ɓisaa ta jawanong a put bata ɓel kon nak o jeganga fo a refanga.
Xan a xan a <hesitation> xana xene yoo niom Ibrahima Mané.
Non waaga moƴ Mané yiin <laughs> non Mané i njala fo Mané waaga <laughs> comme ndaxar nene Inde a inoortu comme ndaxar nene den na ngariidu mene nandee fo wene sax . Nandee sax forme fe no kees a ɓeke bo ga'oona nqeñ neene a lay e o fourneaux no kees xa ref kam kees ne me o fourneaux te o fourneaux kam kees o. Mais a o fourneaux lene de kam kees a refu de ten ref kene kaaga um layaa rek . Fat wiin we mbexey koy oxu andoona yee cooɗe ndaxar ne xan i ɓaat o numtuwiid ɓaat o ɗeetan i ngar lay a Diarekh mene genum to nangaam o jega largement le temps mene um gariida bo o Diarekh um jegangee sax kaa fi'ma waagaam o gar mene kam a ɗinga ɗak ,ɓetak i njeg noté ke da njegna too'itam i ndetangaa bo kaaga tamit i ndetangaa bo fin d' année :gfra faa vriament xa i ɗeet wa andoona ye ten moƴu mos teen xaye i njegangaa genar aussi o leŋ jik ke. Kaa i ɓiskaa den maaga yo a ɗinga ale refanga o Diarekh xa'i ngar bo o Diarekh ɓisin ɗing ala kiino xaaga parce que kaaga mosu o leŋ lalit kee kaa fariƴna ,oxu naa laltaa o laltaa tig mosu kaaga na laltel mais :gfra o leŋ jegkee kaa fariƴna wiin we ngar o lay ee maaga um laltika den. Xaye a garanga a ɗeetkaa a ɗinga ke moƴna mos teen o ɓisaa den maaga de ngara ɗeet maaga, i ɓis ke den ma andoona yee kaa fariƴ de ma andoona yee jege tig i ngatiran i ɓiskee den maaga a mi' de retkiim boog a naa reta um layaa dene kam jeg <laughs> waa waruuma ret. <laughs> To oxu narna ɓis a den tam mi' a refanga ma andoona yee yooniim teen ,xam lay garkiim tam parce que xam gulu xam fexey bo ɓiskiraamooyo parce que mi' gaci moom saɗiim taaga mu andoona yee kene kay mi' retkiim .
D' accord i ndaxar ne kaa jikweel wala boogen nam?
ka naa ñaamel o kaa jikweel petit pois comme petit pois yoo ka jikwel wiin we gaa ñaaman.
Manam mais fogum ɗomitkee naaga quoi nuun we andoona yee pour oxu soxla na ndaxar,
Waaw in de den de njegunooyo i pare'anga pare' a mbaaganga ci' ya inoyo a ci'anga in rek i mbaat o njag o xin rek parce que si non xana xaye oxu jeguuna bata rim i nqeɗa nqeɗ jeganga jeg o ci'angaa in kilo leŋ sax i njangooyo .
Andaam ee oxu bug'ina fi commande le ko jikkan ?
Non non s' est gratuit.
Ndaxar ne yoo?
C' est gratuit?
Ka cooɗ tel kaa ci'telooyo .
kaa ci'telooyo.
No o xaaga kaa ci'tel taxar ke kaa ci'tel to taxar ke kaa ɓisiidkel xaye Diarekh a layangaa ye i njeganga dix xan ndaxar ne ɓisiidel bo'o Diarekh ndaxar ne na ɓisiidkel boo mene Kaaga taxu wene ndef mene wene. Ɗik wene yoontuuma o kiin o kiin na den ka jeg kene na den xan a layna jimbankaam a teex akaa o xene lay ee taxar ke xoti ɓisi oxene ɓis o xene ɓis a mbaag o ɓis taxar ke bo o Diarekh. Xaye i njeganga dix personnes wa layna a mbuga cinq cent mbaa huit cent taxar huit cent o auto le a tegkel a yipel huit cent taxar a ɓisiidin bo o Diarekh i ngooya den o kiin o kiin a fudnanel ke jegoona a ɓis mbindof a ret a jimbik.
D' accord madame Diouf des fois kan njala fo groupement ke xay ne peut etre o retanga boo taxar ke a mbaax bada njegooyo rendement bo ta saxadooyo ne i mbaguuna layit xayna ñakkee waa andoona yee kaa ngara a njikidooyo ta ref bénéfice no we andoona e den groupement fe?
Ñakkeero inoo dans le cadre générale ONg Jeunesse et Développement kaa fi'aa autonomisation des femmes a travers des groupement a travers individuel donc i ndayee no poids d' angole fe soom um présenter oogangaan nuun activité ke mbi'aa ka i mbi'aa autonamisation :frra des femmes au nivau de Fimela piciculture sax ka i mbi'an maaga avec les groupement de femmes mbi'an a den savon Liquide kep kaaga autonomiser a den . Donc i nqesanga bo commencer fo un groupement fa andoona yee a jega poids d' angole ke i acoompagner a den a l' automisation .C' est a dire ka i cooxkirang poids d' angole rek o ref groupement de Famille o cooxong poids d' angole apres gaƴong neen. II suivie anga bo ande a faaxa a faaxa a pare'a i laxadu teen ino i ŋadangaa bo commencer fo' wo' kaa i ndamtang boo ya waaganoona xooxof donc a refanga poids dangole fe a refanga formation fa lakas a laacu kaa andoona yee kaan mbaang no mbi' complementaire. A refa nu ngalata ngalate kan mbar o <clears throat> mbar o njeg ma i mbarna améliorer puisse qu' on a distribuer meme si du refee we andoona yee ten Mathiase a layaa i njega des fourneaux diambar ka andona yee `kaa i distribuer an au femme donc. Groupement de femme fu ngarna ngenoox i njal fo wo' no poids D' angole ta mos .Calel moom début ;fra fa rek naa laltan xaye i soog o soog o ndokiida no zone fe ke meme si Zone Niakhar Eclaireur oxay maaga to ONG Eclaireur njeg ma déjas. In wey njala fa den maaga indirectement mais zone Niakhar xaye c' est la premier fois gariid meen bo Tataguine jaliid fo nuun donc calel moom début fe naa laltan rek i ndefanga meen fo groupement de femme kaa andoona ye a dynamique a ba cooxit des résultat accompagement fee xan a continuer.
ñakkee peut etre rendement fe nu njeg waa andoona yee partenaire kaa andoona yee kaa mbug xa tim axe a ngar njikin keene fop ?
Bien sur kaaga fop possiblité kaa andoona yee a waaga jeg o possiblité d' ouverture lakas kaa andoona yee aussi a mbaaga njeg par rapport a leur mission.
D' accord père bo ndiik Babacar Sagne i numtuwiid no ndaxar ne <hesitation> actuellement xar waago lay o fog ole no quantité ke andoona yee ten fo xooxum nu njeganooyo pour o fog ole andoona yee bug na ndaxar ne?

Bo ma teew na teew meeke da ndefna ndef?

Aca gari

bug saate fa? Ndeysaan

Taxar ke wala

Semaine faana wa d' accord ten reɗ'u waa d'a accord.

Donc refee manaam seereer ka te o soɓanga saax a ɗofaa yooni fa den o xumnu xa liir quoi. D' accord merci beaucoup fa lay fe a mosa Mathiase xar o ɓaatkaa teen après oxu bug na xooyit rek avant i njeemo muuka waaga fi 772658428 772658428 Mathiase xar o ɓaatkaa teen nanaa ke andoona ye ten Madame Diouf a layu fo Babacar Samb no keede layna quoi.
Wa no ke ta falakitna rek bugum o lay rek no saate fe i ngenu fogaam ee i nqetkee ɓisiida Bicole um ɗeet ka faaxeerna ɓisiidan Bicol.
Mukk xa'aa
Roog a anda yee fi'kiim kaaga yaam wiin we fop anda xam xu andaxama anda yee Bicole moom me teganuma kam fooge mie soom tegun maaga wiin we andaan yaa ñoowanum meen a andanooyo kam footbal oogu tu ga'a Bicol ke ta jaranaxama. Ku ta lamitna lamit xam fi'in teen meme chose kene o ga'anga ɓisiidin meen bo i ɓisiid association ke Karitas a ndefna fop i mbi' fa den réunion fo tonton Dominique ande a jega njiriñ. a reɗangiran nene sutkooginum ɓiskooginum Bicole mais kam ɗeet ee a jega o njiriñ to na mi' eettun sax yaam mbind na mi' refma maa andoona yee ten ref eaux et foret faa ndax ka fadna mille ka andoona yee oxey jimbe kam fa. Xaye roog a fi'anga bo kaaga faax ba soɓaam maaga chance es o a soɓanga koy um ret bo lakas a gar ta ref chance um rek yaam anda me oxu eetna maaga bo kaga fina ten soom . Kaaga waagkirano utiliser ten soom wiin lakas a ndaaw teen i lay ee rek bo lay e kene kaa i ndaawkan kaa soɓ mayee yam baa mayna xan o ret boo waagkatino wiin lakas a mbug ko laya yee a ndetooyo ngisik xijata waagatiro teen tig. En tout cas daal kaaga bugum o lay a nuun ndaxar ne xay xeene ndaxar ne keem laya teen ten refu yee tam ku o kiin oxe o waaganga rek ba jaɓ kaaga um xeɗaa wiin we. Tiye itam ka lamit ndaxar ne aussi s' est tellement facile fop a yooɓa mais nak a laamta entretien o ndik. II Mathias alee ndaxar ne um tegin maana xaƴin maaga chaque jour ɗeetkino gijaam o ga' ndaxar nangam ndaa a yaa ande ku yaquna Sénégal pambe ke yaqun kaaga wiin we fop a andaan pambe ka den yaqun kaaga wiin we fop a andaan pambe ke den yaqun. To foogaam wiin we ga' mbaro ɗeet wiin we ga' ɗinga wiin we mbar a changer systeme pambe ke fambe daal yee ga'aam a koƥ ala fambe kaa xembanel no loq cok ole o loq kaa taxa fonctionner kee a fi'angaan mu ta retna a ɗegangiran fambe le waagkee ñaam yaam a retanga o lokoox waagkee ret Kaaga daal système naaga wiin we mbara no mbi' fambe ke fop a jega zone kaa andoona ye pambe ke fop naaga mbi'ee fambe nu na xaƴel o loq olaay cok olaa.
Bo no ƴiid ne sax.
Bo ƴiid ne im ni 'ang de kam ni'ong ndiig neyo ndiig ne xaƴkaan maaga ƴiid ne o loq ola cok ala waagkee rok yaam xan o loq ole barrer in o loq ole kaa traverser a comme o loq ola yaac na fi' comme ne fi'aa rek. Ta xanj ke te xiɓa cok ole ten muu ta bugna rok waagke a fi'anga neene o loq ole barrer in ta sutu a fi'angaan o leŋ laykatee fambe roku a ɗing ala mi' xan fop mbaag o ñootnu parce que a tamit weena ɗingaa mais pambe ke kaa may pexeyo
Ndeysaan
II kaga ref fat o kiin o kiin koy ngir roog ngir yala oxu lamitna cent o cooɗange cent o jimbin so o topatwin o tapatwangaan koy jili ne o laykan rek yaam i ndetanga bata faaf a felanga i ngar layongee ci'i in mbaa jikwi in o lay ee jikwiim a nuun ci'iim a nuun. Yaam wo jegoodu tigof mi' nak kaaga i mbugu ke mbugna kaa i mbug autonomie xa qol axe bo maa ta refna o jeganga semence of o ɓekin kam faa no qolof te waag o fi' engrais no qol olaa wo' a refanga a pare'anga sax o qol lewo jeg engrais. A faax to pambe ke a pare'anga a rimanga jaf leŋ rek mumeen ke ñaamin sax a jaraan parce que o njiriñ o comme a laye yee o qol le kaa fertiliser a to premier année ne ke o jegkaa bo a o ande changement jega kam o qol le .
D' accord
To kaaga kam bug wiin we eetino kaaga i ndetanga ndet koy bo kaaga essayer bo ga' keede cooxta rek a fi'a anga o xaƴin ɗeet no lakas bo kiin a layna yee faaxee to mosino fi' ko essayer bo ga' ke kiin oxe layna. Essayer ndax a faaxa i o essayer anga a faaxangee o xaƴin ko fi'an to faaxee o xaƴ kaga ɗeetik lakas fat wiin we essayer i baa nganjooyo rek. Ba nga' o njirñ onqe foogaam e wee ndetna bo Malawi a nga' maaga ndax a nga o njirñ onqa ta fi'aa maaga da laye ka i mbug ta gar Sénégal bo i njeg na o njirñ onqaaga foogaam waaga tiga nga'u teen ten tax da ɓisiida in ndaxar nene keene daal bugum o lay teen.
D' accord madame Diouf manaam xa tim axe peut etre xayna a neew neew fuuda de jawel wala boog a jawe o ñaamin wala o ñimiin keene yiin ta ref njawna jafeñ na wala njawna jafeñeerna .
Bon certe nak carrement mosaanum o ñim jaf leŋ mais njawne quand meme keede layaxama parce que maadiim yeete jawel jegee différence fo petit pois ten moƴuno yooɓ a ñaaw daal. surtout a ñaaw a yeeg ke ne andoona yee ndeenum ka yooɓ jafeñee to a fela lool moom wax deg.
A fela lool? D' accord xayna o cooxitooganga o ñuxir manaam o mesaage pour muukooyo rek message olum o cooxitkoogu surtout wo kuu andoona yee ten xottun no commande ke a reefa no ɓoyofiin keene yiin.
Ten ref keem laya nuun rek lancer a appel toujours comme ne gentuuma fi'aa a tout le monde keep oxa andoona yee jega jardin jega point d' eaau wala jega mbindof ande waagan o jem meeke. Wala o jeg maa andoona yee daal a cloture axa jega un tout petit point d' eau bo o xalaate comme ne Mathiase a laytuuna xan o waagin o fi' entretien fa ndeɓ fe refna teen o gar o cooɗong plan ke résultat ke ino naa nga'andoorkan. Donc ino fop fat i yoon njemandoor mais mi' jegiim ben xel ñaar résultat ke naa njegka teen parce que andanum.
To saɗa xooxof
Saɗaam a xooxes to anda yee projet ɓissinkaan o kiin ɓisiidkee projet to ñak o jeg résultat keena taxkaa o jeg résultat koy te woorong o and mee o jofaa te c' est sur que ke ɓisiiduma fe ke i ɓisiidna um layka sax kaa andoona yee a jegana o njiriñ saax le yo ndiiki peut etre da njeg contact "fee andoona yee directement a ngooytanga maaga rek xan keeke den a cooxtin.
contact fee ndax i mbaagan o njegooyo.
Bien sur oxu xoyit na no 77 2073681 772073681 o waagangee xoyit aussi o envoyer o message a refanga par watshap me genoona numero telephone of hectare ke jegoona fo nombre de plan ke andoona ye ten bugo reboiser.
Numero naga ana daawkaa yee .
Mi' directement axa 77 2073681.
D' accord peut etre i nqaƴong fo o fog ole comme waxtu fee a daawata ino yo bala te yengaa so mosa'an coono aussi yaam a ƭat ale felee lool. Nu anda neete deme'oorna to nu vraiment nu ñaƴa boo ngar mbaag o nganjir tig cegu solo kene andoona yee tig cegu importance ke andoona ye vraiment buleeto no saax Mathiase in quoi. <laughs>
AA xaƴa remercier a den gidma den o fop na acceuil fee parce que mi' c' est la premier fois rokiida zone Bicole c' est la premier fois rokiida zone Diarekh mais regretter i num regreter inum parce que acceuil fee.
To andaam e regretter kino aussi parce que a woora.
jegaam yaakaar teen kaaga layidoogum jegaam yakaar no we soɓuuma meen parce que ke da cooxaxama no kaadu moom a dala yiifes masaala gidma den a paax rek gidma auditeur ke gidma radio le parce que yaaga bo yaye mayey nanraa fo Mathiase préparation fe emission ne a refa kaa andoona yee a siisa tonu accepter na in parce :fdra que ndame o njiriñ i ɓisiida masaala roog a rafda nuun gidma aussi tonton Babacar o maak a ref i déplacer in yongnoorin meen masaala daal gidma den a paax.
Masaala bala i cooxa a ba' in Babacar alo alo o xaaga a reta Bab Babacar Samb <hesitation> xar na refka o ñuxur ole en tant pépinieriste. ` O cooxka surtout we andoona yee den na yo'nuwa no xottoonga no pépiniere ndaxar ne anda no jimbaan o boo and kee refna teen fop bo ta genoox i mbi' emission ne bo muuka xa ref kaadu le o doxinka a den.

Maanam oxu ñimuuna rek waaskatino. jikukino sax.

roog o maad o .

insaala Bab Babacar ndiiki we andoona yee peut etre xeuyna a mbuga o ndimle'a den no ku xottoonga no walum pépinieriste a comme ca nand nen oxe refna Andrés Faye no saate fe refna o Soundiane ñak kee aussi numero of a mba soxla'inooyo

77

ARD tene refu agent regionale de developpement.

Merci beacoup Samb Mathiase no raɓan rek xayna no tour de table xayna ke o ɓaatka teen avant o cooxta o message ole o cooxitkaa.
Iyo comme xene laytuuna ndiiki rek lay ee saax le daal foogaam ee ke i ɓisiidna o njiriñ o ndaa xaye wiin we ngooyta yee i mbexey tout bo mbaago mbadiid mene mais gariid nangam um lay ee bo i mbaag o mbadiid mene fa jam. Bo i mbadiid o Diarekh kam xota a sareet me mu xotoona maaga waagiim o ɓeer maaga i mbexeya fexey bo waago mbadiidooyo mene pour laya dene rek emission ne kaa ref kaa andoona yee on tenais a coeur bo i mbaago mbi'idin mene. Parce que o buganga ɓisiid tig tam il faut o yegin saax le kee o ɓisiida kum a refu fo nam a fi'teel Mardi oxuu andoona yee gena zone le to bugaa teen itam kaa moƴna leer fat o gar Bicole. A felanga roog xam numtuwiid Bicole Mardi fi'an a den exposer ne ndaxar ne no pépiniere no reboisement bo no ndaxar ne xam fi'in video projecteur :fras a refka. Ta projeter tel maana salle naa axu andoona yee buga ga' to ref pépieriste mbaa o saq pépiniere mbaa o saq a ɗing o garangaa maaga xana jeg ten xan i mbi'taayo ba ta waag o leer na wo a paax a felangaa roog.
Manaam bo o gariida xana jeg ke ɓisluwiidoona comme taxar wala?
Taxar ke pour waagaam o ɓissid ndaxar ne sax pour wiin we mbaag o ɗeetooyo non ndaxar ne xana ɓisiidel semaine nene est ce mi' bom fadaa xana ɓisiidel ca depend no kee wiin we mbindooka rek ndaxar ne xana ɓisiidel meen weene ɓisluwiin kaa ndaxar ne peut etre waagaam o ɓisluwiid ndaxar ne pour wiin we mbaag o nga'. Mais foogaam e owey mbi'aa kene a pare'anga pare pare xana ɗeet saax le ne da deme'oorka te ɓisiid taxar ke meen comme ne i laytuuna rek xan i njeg trois jours kaa andoona ye xan i mbi'iid meen reboisement zone Bicole gar bo coté ndeera mene. Fo o coté laana coté Ngondieleme i mbi' maaga lakas oxu andoona yee mata maaga itam waaga gar jour naaga waag o ga' itam kaaga itam a fexeya baa fad ma rek oxu andoona yee a ngara ta interesser a den baa ngar na o feet Mardi foogaam xana soɓ ta. Kene ke clandrier :far le fi'el xam waag o maaga laya dene koy o kiin o kiin a dam rek to ande tige moom wax deg jegkee o puc a felangaa roog xan o kiin o kiin a ga' teen a xooxum a refangee no ndaxar ne sax a ref no kaaf ke jegoona no qol le mbaa aaraa ke na ndefkaa kam o qol le.
D' acccord xayna o ɓeer maaga tagtoor.
Wa simna fop, gidma fop tamit, gidma we radio aussi gidmanang a paax parce que ye xoyonga layongo ten malgrés tout layaxamo tiye fiiqa ne laytanoona parce "que tiye ka ret u boo parce que kaa i tarde. Kaa i tarder ye layoonga ten vraiment o ref o kiin oxa andoon yee i mbaxtana roog a dimle'a in daal bo i njeg entente to ken tam a felaxam .Parce que meraam o gar mene laya wiin we rek ka felaxam a refu parce que zone ne genum. To bo moofa meen xoyel layel ee diw a dame xa waag o teen wala um gariid lay fo diwiin pour de moytu bo kaga baa soɓa nuun teen parce que waagiim o ref no saate faa aussi damaa wiin we naaga. Bo saate faa den a xen so i ndam mene laye xa'a bo dam wiin we <laughs> mi' fo xooxes mi' bugeeru xooxes yaam bugiim me gen ma parce que waagiIm o xendan saax no kiin bo pare so me gen ma koy o kiin a damange intervenir a so me gen ma buginum. Parce que mi' naa layaa mina yaqaa mina encourager a den parce que o damange xaye um gar intervenir yaqatiro mi' na yaqaa mi' na yaqa mi' fe na xandana waagiim o fod maana koy dama wiin we wiin we ndabdaa boo saax la o retatanga maaga xaye . Wiin we mb,odkaa mbodaa wene Dakar a inoortu wene andiim a den sax a Soundiane niin ma inoortu na ndaa a nqooyaxam téléphone a ngidmaxam yaam a koƥ ale den a xen a kon nuun itam kaaga tax .I bug o gara meen waag o waxtaana fo saax le ke naa fañtel ta moytuwan yaam andaam ee seereer mene a jega wiin mayu mene kaa njeg jom. Ku andoona yee kaa fañtel wiin we andiran ta mbi'an te ye i ndet na emission wiin we nqoyaxam a layaxam mi' de kam fi'oogu nene mais na layo xaƴanum ande o xaaga o kiin o jegu jom o ta and i num ten taxu mais ya nangilwuma radio laa koom o feet ola xaƴanum. Ampagay cote Bicole a ngooyaxam waa ngen na Bicole so a layaam e e kaaga kaa fañtel e i and'ee teen tig de ,mi' de jour na nananuuma a koom xaƴanum i ande wiin waaga a waa mbi'aa tig a ndamange a ndabid peut etre ande ndeysaan mais xaye a and'angaan, a yeg'angaan. Kaaga soɓkee den teen mexey gidma fop koy gidma fog ole tout gidma wee radio le we na nagilooxa auditeur we gidma fop layaa den e dal foogaam ee comme mene genum moom andaam e jaf daykee leŋ bo i mbaag o numtuwiida meen mbaag o mbaxtaana fo saax le.
insala vraiment im ɗaay lool no waxtaan ;le vraiment a jega solo ñakkee na pe' ake na ngariida parce que en tout cas daal keene i ndefanu meen pour o fog ole fop a mbaag o njirñoox. Vraiment o ɗaay fo o mbelaxinax ino i ɗaaya lool yaam o ɗeɓandoong saate fe a contact na in a ref kaa andoona yee kaa ɓisiidan kam saate fe ina ɗaaya lool ,i ngeɗa ne i mbetantoona o buntu le aussi fop i mbetan neen xa buntu xe gari rek no kuu te waag na waag o ref . II na nuu laytanoona insaala en tout cas o nanranga fa in xan a jeg na andoona ye naaga bugtano a felanga roog o yaal a soɓangaaye roog dong refu meen ten na ci'taa jam kaaga soom taxu i ndefa nu meen vraiment. Njooka nuun a njal a paax a paax déplacement fe a ɗoma lool mais yaqanee nu nqaƴa calel nuun fop ngariidooyo. Nuun fop in way njooka nuun a njal a paax, a paax we ngoyitna fo manaam ngoyta ba nqij to ndaawee we ngoyitna nand nen oxe ref na Mousa a gen no saate fe ref na Andre a gen no saate fe ref na a Soundiane. Fo oxe refna Moise no saate fe refna a Nareeme nuun fop nu njega jarama laya na emission ;fra a felanga roogo yaal i njanga njanga engagement laa andoona yee xan i tegan, tegatinan, tegatinan pour o fog ole fop a a mbaago nanooyo. <hesitation> Xayna ndeer meeke manam ten meeke reɗ'u 102 point 5 FM Diarekh o fog ole in way njookaa nuun a njal a paax neem laytan roog fu feed da njeglu waa nak a soɓanga a jega xa ñuxur axa andoona yee a suura to mbelee nanel no nof in way njeglu waa a paax .a paax o kiin o kiin o ga'tin naa andoona yee peut etre i mbug i laytiranooyo naaga mais ande o njiriñ nuun dong o njiriñ saate fe i mofa yu meen ten taxu Mathiase a yoon fo équipe um Njookaa njal a paax, a paax.